paɣ' so mondi bankɔ bakumaa mi palila zuɣ' maa ka bɛ kuɣ' zuɣ' ka kɔbiliga bɛ o nyɛŋa ka tɛbuli bɛ o yaɣili ka nɛma bɛ o nyɛŋa ka o ʒɛ kuɣ' zuɣ'

duu ka kuɣusi bɛ dinni ka buuks bɛ dinni ka teebuli bɛ di tooni ka kabood bɛ dinni buuks nim maa bɛ kabood maa zuɣu

niriba n-ʒe palli yaɣili ni ka piringa marafa ka yiya be bɛ nyaaga ka tihi be bɛ nyaaga ka piringa niriba ata za bɛ tooni ka niriba maa ye liiga balabala zaɣ' piɛlli zaɣ' ʒee buluu.

Bihi n yɛ niɛma n so chinchini ka bɛ palli zuɣu ka piri namda ka loori nim bɛ bi nyaanga ni tihi ka paɣa so yɛ liiga sabinli

Jiŋli ka niriba bɛ di sanban ni ka loori nim zaya ka jiŋli maa pɛɛnti yɛlo ni buluu ka niriba pili zipiliti ni liiga difirent difirent.